Ingukye ili mubisali yalebalebesele kamakhono kayo yemisile ni khukhuru mumoni muli mukhubesemu ne inyene ili imali kumubili kwayo.

Instu iliwo iye kamabaati ka green ni shi shiipo shilikho kamabaati khunkaki ta kasasilo bamwataka habundulo umukali luwande olu ni nolu amala kameetsi kabirila khunduro kasasilo wasenkukaka.

Bakhaasi bali mu khatale mutwela wekhaale asi, ukundi wemile mungaaki walolelele uwasye uwikhaale asi bali khukulisa tsinyaanye, bitungulu ni cabbage, umwaana naye wemile abunulo.

Umusomesi wemile ilubawo wareye kumukhono khulubawo , wakwarire i’shirt imwanga ni skirt imali warere kutabo khu metsa ni ku calculator kubofu ni tsi’noni.

Inyanga ili khurula yamulikhile buwanga bukali khumeetsi bwamulikhakile ni tsinduro tsi tsindi shifo shilikho aluwande shamaliyakilekho.

Imbitsi imaali iyemusisali yafukhamile bikele byayo bibili yarere kumunywa asi yasamile kameno kabili khutsokha mukhanywa mwayo

Lukudo lwabirila hakundu he bunyaasi buli tsindulo umusani alikhufuga ipikipiki wasutile bibindu inyuma ni giraffe ili khu kalisa lugudo lwene neli khu khalisa yama luwande lu itsa luwande lulundi.

Inzu iye gorofa bakikhupa kamabaati kamabesemu babowa ne lumako barakho i'gate imaali bayimisa bikyuma bara kumupila khungaki ni bisaala bilika khundulo.

Umukhasi umukaramoja weboyelele tsingubo imbesemu walolelele tsimbusi itaayi isyo umunu uwiboyelele ingubo naye ikhowitsa ninatso tsi.

Umusaani wahambile i'ngeeni mumakhono kewe, ilikho butonyisa bumali ni bubu bwa yellow bwakhalikhakakamu mu makakayi ni kukhono kwe kuli...

I'flag ya uganda ilikho i'color imali imurwe, yelakho iya yellow, yelakho imbesemu, yelakho imali, yelakho iya yellow, yelakho imbesemu, akari iliwo akhaandu khabotokhelele khawaanga, i'crested crane ili khukari khwayo.

Bitanda bili khundulo khwe lugudo, bibofu babiwakha vanish ni bibindi si babiwakha vanish ta, bisaala bilika tsindulo bilikho kamaru ka green ni tsintsu tsili itayi tsingali.

Ba bandu bemikhile khundulo khwe kametsi, umusani ni umukhasi wasutile umwana wewe, kamato kali khundulo khwe kametsi ni kamalala kali khu metsi umusani mutwela ali mulyato ali khu fuka khumetsi.

Tsisolo tsimbogo tsine tsama khunywa kametsi tibili tsili khukhupana tsitimisana tsindala tsili khukyenda busa khundulo khulikho bunyaasi ni bisaala bili bya green.

Bakhaasi babili bali mu khatale bali khukulisa watermelon, kamarofu, kamapapali, kamawondo, tsinanasi, kimiyembe, avocado, ni kimicyungwa.

Tsintsofu tsi’bili tsili khukyenda musiru mulimo bunyaasi bwa’green ,tsintsofu itso tsilikho kamasanga kamawanga luwande ili ni’nalu tsili khu

Babana bali bane bali khutima bakwarile tsi T-shirt ni tsimbal tsinyimbi babandi bemile khundulo babalolelele tsintsu tsili khundulo tse kamabaati tsa talaka ni tsindala kamabaati mabesemu.

Kumukunda kulimo kamatoore ni bisaala bikaali ne ikanisa ili itaayi bakiwakha tsirangi tsimbesemu bayombekha ilikho ne igorofa khungaki.

Inyanga yamulikhile buwanga bukali khumesti bubesemu ni khwigulu khungakyi khwabesemele kamafumbi kalikakho kamamali ni kakandi kalikho kamawanga kamakali.

Shipande bashimisa awoo shayimila bishuuma byesi bakhakhakho blue shishene shili shiwanga bashikhandikhakho muluzungu bari "Thank you for visiting us Lusaka community school" khundulo shilikho kamatore.

Babaandu bemile khunulo khwe bus isi bawakhakho green ni yellow basutile bikyupa bya soda mungaakyi bali khukulisa babaandu babekhale mu bus.

Bimuli bikaali bili bya pink bilikakho ni bubunu mukari bwa yellow. Inzusyi yetsile yakwile khubunu bwa yellow ubwo, ili khubukulakamu bubundu.

akhepo khesi basona busa khalikho mayito umusinge ,bamupangile mu line, khungaki batsukhilekho busa ukundi wasalanilekho busa ,shyali umu umupange taa

Bakhaasi bali mushisawe bali khukhunyaya kumupila bakwarire tsi tshirt tse grey ni tsimbale tsi'mwanga ni tsi socks tsi'mwanga bali khukhunyayila musisawe balimu nu umunu wakwarire tsingubo tsimali

Khayu khaliwo bekuye kudinisa kwalolele mungakyi , umusani wemule mukhayu mukari ali khupimila umusani uwimile antse inyama i’kilo ili mukari mwene mo isi apimilakho inyama bayala

Birara bili bibili bye bunyaasi, ingokho ili abunulo, inzu nayo yabonekhelekho abunulo, bisaala byarurira tsindulo itsyo byayanakho bimuli bibesemu.

Nashimya ashili kamabala barulila mu line ukhwama ino paka itaayi mukunda muli mukhumiliyu mbamo kumisiru kukulimo taawe

Kamaato kasutile bibindu bikali kali khumeetsi ilyaato lilala balikhandikhakho bari "Imbala cape town" lilikakho buwanga lyasutile bikuku bikali.

Isoolo imboko iye musisaali yemile akari mu bunyaasi ye'akhile lutuumbi mumoni ni khu mukongo, khanywinywi khamali khakwile khu mukongo, bunyaasi bulikawo bwa orange ni bisaala tsinulo.

Kametsi Kamakali katimila mu mabaale kamamali ni bisaala bilika khundulo bilikho kamaru ka green ni ligulu lili lya blue ni kamafumbi kalikakho kama wanga katuma.

Lugudo luliwo lwayibotokhelela kyimisala kyesi babyala kyatsowa mungakyi kyilikho kamasibaye ka’green ni bisala ibindi nabyo biliwo, tsitsu tsili itayi tse gorofa

Ku gorilla kuli mu shisaali kuli khuwenza byekhulya kwa'ambile kamasafu ka green, musisaali mulimo bunyaasi bwa green, kukwene kuli ku mali.

Umukhasi ali khu lyaato wakwarire i'kofila ni i'blouse ni i'longi ali khupangaka kimiyembe mu syi basket sye, watermelon alikho, kameetsi, bitungulu.

Babana bali mushibina bakhana ni'basoleli balala benyukhile mungaaki basutile kamakhono kyabwe mungaaki balala bekhale bakwarile uniform wa'pink ni bitabu byabwe bili khutsi desk

Bunyaasi bwatsowa bwayinyukha mungakyi bwakhupaka bimuli bulala ne bulala bwakhupa ta bimuli bili bye purple inzukyi yetsile yakwilekho ili khususunamo kameetsi kalimo.

Lukyingi lukali lulikho bilimwa bilikho byatsowa ni tsingyingyi tsingali ni tsingotso tsili tsingali namufeli wakhambakilemo wakhosakile musina mwatso khulukyingi khulikho bisaala.

Bakhasi bali khulukyewa bataru bali khushina bimile mungakyi, basani basitamile bali khushinila asi, bakhasi ba bandi bali inyuma bali khukhupa tsingoma, khulukyewa khulikho bunyaasi bwa green.

Umusani wakwarire I’jersey iya Uganda cranes , ama’khutekha Rolex ali’khumufumbila atwela ni nyuma iliwo umusani ukundi lidukha liliyo inyuma iyo lyesi bakulisilamo bya plastic .

Shisaali she kyimisaala shili shikali shilimo kyimisaala kyimilalakyilikho kamaru ka green ni kyimisaala kyimilala kyayomaka kyimikali busa kyadubanomo ni lukudo lwabirila khundulo

Tsi simba tsibili tsili khushisaala shilikho tsisookya tsingali tsyakonele mubisookya ebyo tsyashukhile tsyalolelele asi ,shisaala shilikho kamaru ka green

Babaandu bali khu bigari byesi tsifarasa tsili khukhwesa byasutile kameetsi khungaaki khu mipila kamakali busa, babandi bemile khungaaki babandi bali khukenda ni bikele, tsimotokha,

Tsisaawo tse kyimikyungwa tsiliwo tsine ne tsibili tsili bisinza indweela ilikho kyimikyungwa kyesi bakhalakilemo tsi’mande mande kyaroba mukari kyili yellow ni kyimikyungwa kyimilala kyishilikakho green.

Kyimikyebe bakyipangile mumadala kye bubushi bwesi bakhola, ba buparkinga babusilinga buli mumadala bwesi bakulisa, kyimichebe ichindi ba pangakile mungakyi paka inyuma iyo ikyindi.

Bakhaana bataaru bemiile atwela mu line bositsana bakwarile tsi t-shirt tsi’maali ni tsi’mask ne mutwela wakwarile i’mask imaali ilikho buwaanga abandi bakwarire tsa blue , bisaala bili inyuma wawe.

Basani bane bali khungakyi khwe intsu isi bombekhela ka mabaale, bali khukyikula khungakyi khundulo khwe intsu ukhwo khulikho inyanza ingali iye kametsi ni bisaala bili...

Basani babili bali khulyato lyawe ni umwana umufiti, ilyato lyawe bawandikhakho ni tsinamba tsimbesemu bari number one, khundulo khwe kametsi khulikho bunyaasi bwa green.

Intzu iye goorofa bachiakha irangi imwanga, bachibotokhelesa yositsana babyalakawo ni bumuli khundulo byatsowelakho baboya lumako

Babaandu bataru bekhaale khu lyaato lyamalile khu meetsi ba'ambile kyimilobo kyawe bali khura mu meetsi mutwela wahambile kumukaango wenyukhile mungaakyi wemile khundulo buwaanga bulikho.

Umukhaasi ali khutekha mandasi mulukalaya wawambile shijiko shirusa mandasi mulukalaya ni khabono mungono isepichi iliwo khumayika ilimo bilyo warelekho khasaani khungaki

Tsitsolo tsi zebra ni tsimboko tsingali tsili khukyenda mwusiru tsi zebra tsibili tsekhile mumetsi khetsinyuwa kameetsi, bisaala bilikakho mwisiru.

Umusani wemile mulyato, wakwarire ilonyi ilimo bumali nibuwanga, wakwarire i T'shirt imwanga wa'ambile inyeni mungono ni kumulobo, wakwarire ikofila khumurwe ni shitambala webowile imunwa shibesemu.

Umusani wimile khundulo khwekameetsi ali khuloba tsingyeni itaayi inyanga yamulikhile buwanga bukali bwabesemesele shibala shosi ni lifumbi.

Kumukhono kulimo imwaani indobe, yarobele ilala indala yamaliyakilekho, ikindi sye yarobire nabi ta, ikindi ilikakho ni bubisi busibonekhakakho bwa green.

Kameetsi kakhosile kali khutimila mu mabaale kamamaali. Khunduulo khwe kameetsi khulikho bisaala ni bunyaasi bya green byatsowelakho. Likuulu lili lya blue ni kamafuumbi kalikho kamawaanga.

Tsingubo batsisungaka khu madala, kimisweater ni tsisaati ni biteteyi ni tsikofila ni kimikosi kyesi boboyela tsi gomasi ni tsi ring ni tsi bag.

Babana bali bataru, babili ba'ambile igali, ilikho kametsi, umukhana wakwarile shiteteyi shibesemu, umusinde umulala wabikhile asi igali warusilekho kumupila kwe'kametsi kuliwemile

Bakhana bataru bama khutaya kametsi betwukhile bupila khumurwe ukundi wasutile likyupa khumurwe umulala wa’abilekho kha liter tsirano mungono khulugudo bakyenda.

I'motokha ilimu umunu ili khutimila khu luguudo, khunulo bunyaasi buli bukali ni itaayi iliwo bisaala bikali. I'nyaanga ili khurura yapile buwaanga bwabesemisile bubwile.

Umusaani we i'pikipiki wasutile bi bikele bye sitanda ni bi part bibindi bibitsyakho wemile syimi ni inzu isi bawandikhakho bari Ntungamo smart Lodge and bar khu lugudo lwa kolas.

Umukhasi aliwo ni umwana ali khusaba kametsi ali khumulekela injeli isi basabamo khukha tap khali khumu’tsukhilila kametsi nga asaba katsutsukha mu kunayu kukubusa kamesti kamakyafu.

Basawu betsile bekhasakile batseyi ni balosi khutsindebe babakwaritsakile ni tsi mask bali khubapimaka ni kyimibeera kyiliwo kye blue kyimikali, inzu ili khundulo ilikho kamabaati bakyombakhila kamatofari.

Kamanyonyi kabili kesi balanga bari wafukhulu kakwile musiru mulimo bunyaasi bwa'green bubundi bwarurakila bwakhupa bumuli imurwe bumuli buli bubesemu

Tsinzu tsingaali batsikhupa kamabaati kamabeseemu ni bisaala bilimo bikaali ni kamatoore ni tsi wire tse kamasanyalaze tsakhalisilakilamo tsingaali naabi tsatsa iyi ni neyi ni neyi.

Babaandu bali khu maato khu meetsi khunuulo, babaandi bali khukendaka khunuulo khwe i'nyaanza, babaandi bali khuniina kamaato, khunuulo khulikho bunyaasi ni tsinzu tsilikho tsye kamabaati.

Court of arms ilikho crested crane yabakho ni kob yabakho ni nyanga yabakho ni ngoma yabakho ni kamafumu yabakho ni mwanyi yabakho ni famba.

Basani bemisile kyipikyipikyi tsawe bekhalekho babandi betilile khu tsimotoka tsawe babandi bekhale khundebe shimbi ni tsitsu tsetsi gorofa tsiliwo ni tsi’wire.

Babaandu bataru bali khu lyaato lili khutimila khu meetsi bemilekho. Lilyaato bali'akhakakho yellow ni blue khundulo ni bubesemu i'line yabirakho.

Tsinzofu tsibili tsili khunywa kameetsi indala yemile ibulafu ili khunywa kameetsi mu luutsi, ndwela yemile mu luutsi mubwene yasambile mubwene mwesi ili khunywa kameetsi.

I’laptop ili khumesta ilikho biwandikhe khu screen ni khatabo khaliwo barerekho i’pen khungakyi , i’glass iye kamesti ili khumesta ni isimu ni shimuli shili khumesta.

Luguudo balwombekha, khunulo khulikho bubaale ba'akha buwanga ni bumali. Tsi bendela tsyayimikhaka khunulo khwe Luguudo khukhwama eno paka khu nzu isyi bamekha iye gorofa ilikho court of arms indeeyi.

Imatokha ili khutimila khulukudo lwo kolaasi bawakhakakho tsi line tsi mwanga eyi ni neyi motokha ili khutimila khumukhono khumunyelezi, itaayi tsinzu tsili khulikyinkyi tse kamabaati.

Umukhasi wa'ambile khafunikho kha'yellow amakhulula chumbi mushichebe alikhutsukha musukuma wewe isi alikhutekhela khusigili ni'kumukango kulimusepichi kwesi akululilamo musukuma wewe

Shimuli shili shiwanga shayibotokhelela buru buwanga, khukari khwayo shilikho khanawoyu khali kha yellow busa khayimikha kha yellow, inzushi yetsile yakwilekho ili khukhasusunakho.

Umusaani wakwarire boots, ni i'jean, ni kumusweater, ni i'kofila khu murwe, wasutile i'pumba yewe ali khukenda mu kuunda nga afuwilila bilimwa byewe. Kumukunda kwe wakhupakamu kimitaro mwosi.

Umukhasi ni’umusetsa wewe bagatiwa bali nitsi ring khumukhono, umukhasi wakwarire shiteteyi shiwanga wakwarire ni isawa khumukhono , umusani wakwarire ikoti imali wa’ambille kumukhono

Babana basinde babili bama isomelo umulala wakwarile kumusweeta kumubesemu kundi kwe blue bakwarile ni tsimbale tsimali, wekumusweeta kumubesemu wambile khatabu mungono balikhikyenda lugudo lwabirila mukyisaali.

Basani basutile kamatoore khu tsi pichipichi ni khu tsigali, umulala wakwarire ingofila iye shisilamu imurwe, ba bandi bali khusindikhila khu gali, khundulo babyalakho kamatoore kamakali busa khundulo.

Mu town mulimo tsitsu tsetsi gorofa bawakha i’colour imwanga ni tsi ngudo tsilimo tsabirakilamo babandu bali khukendelakho bisala nabyo bilimo mukari mwene mwo bikali mu town mwene mwo .

Bakhasi bali barano mutwela ekhale khundebe mutwela ili khumubowa litsune ni lulwanyi lwawe lwayikata atwela e’tsitsu tse bunyaasi tsibili nishi fwene sili khunduro.

Lilyaato lilikhunyaza i'nyanza yabonekhele blue, lilyaato lilikakho bibindu biwaanga, khundulo khwenyanza khulikho bisaala ni lukingi lwe kamabaale lwe lwabirire

I crocodile yarulile ili khudulo khwekameetsi bunyasi bwarulakakho ni kamabaale kalikho kamakali kalo kamawanga kakhosa khumeetsi

Kamaato kali kamakali kalikhutimila khunyatsa khunulo khwenyatsa khulikho tsintsu tse tsikolofa tsaleya mungakyi tsingali ni likulu